Kanbonsi nyɛla bin dihi nachiinsi bin ningbuna kama nyɛ zaɣ sabila ti pahi zaɣ tankpari kanbon naa nyɛla ŋun dihi nachiinsi n bob ka chɛ nyaɣi ka bi zali katawiya zaɣ ʒiɛhi n to o zuɣusaa ka o bi diribi nyɛ bin ko n gilo

Paɣa ninkurigu nyɛla ŋun ʒi kuɣi zuɣu piɛɣu nyɛla din ʒɛ o luɣuli zuɣu ka waagashe bɛ dinni o gbubila waagashe n ti pahi subili o nuuni kurifooti ka sala bɛ dinni ka bi zaŋ silba tam ka chɛrigi bɛ dinni kafuni nyɛla din paya ka alichɛdiri nimaa ayi nyɛ din ʒɛya shɛli nyɛla zaɣ piɛlli ka shɛli nyɛ zaɣ nuɣuso

Bia bihi nyɛla ban niŋ suhupiɛlli ko n gili bia ŋun chɛbisi o zabiri n nyaɣa dala o nuuni ka mali o nuu ŋmɛrili n piri namdi dozim ka bihi maa nyɛ bin ko n gilo dala ŋo kama nyɛla zaɣ ʒiɛ ka zaɣ sabila gabisi di puuni

teebuli sabinli zuɣu konsi nyɛla din paya n ti pahi bin wala Nuu nyɛla din gbubi kopu ka tii bɛ dinni boroboro cheɣu nyɛla din bɛ pileeti piɛlli puuni leeti bil piɛli nyɛla din ʒin baɣi pileeti piɛlli maa luɣu luɣu nyɛla din baɣi nyɛla n pahi kundinima

Silmiin paɣa bipuɣunsi ni bidibsi nyɛla bin niŋ suhupiɛlli ka silmiin paɣa maa gba niŋ suhupiɛlli bin kama nyɛ ningbuni sabila nima ka bi laɣam yiɣi gohi silmiin paɣa ŋun ningbuni kom nyɛ zaɣ piɛlli bidib bili nyɛla ŋun yɛ liiga zaɣ ʒiɛ ka sabbu zaɣ sabila pa dizuɣu ka o zaŋ o nuhi ayi tabi o teenga

Palli zuɣu salo nyɛla bin chɛni ti pahi matuuka chɛndisi ti pahi chɛchɛ buɣuma yili waɣala nyɛla din mɛ n tam taba ka anfooni nim ʒɛya ka sanbood waɣala ʒɛya doo n nyɛ ŋun chɛna ka gbubi nuchɛ baŋ o nuuni din kama nyɛ zaɣ dozim ka pili zipili piɛlli

Tankpaɣu toobu shee tipa nim nyɛla din ʒɛya dibaayi girada nyɛla din toori tankpaɣu niŋdi tipa ʒiɛhi ŋo puuni yinga nyɛla din chɛna ka yinga nyɛ din ʒɛya ka girada toori tankpaɣu niŋdi di puuni girada maa kama nyɛla zaɣ dozim

binwala nyɛla din galisi kpe ŋɔ zaa bipuɣmbila nyɛla ŋun gbibi paya din kama nyɛ zaɣ' vakahili n niŋdi kuriga piɛlanima ni leemunima nti pahi kodunima nyɛla din beni ni wulijonima kamantoosi nyɛla din be alichidiri sabinli ni ka kodu shɛŋa nyɛ din pa teebuya zuɣu nti pahi ankɔr' vɔri zuɣu

Bipuɣunsi nyɛla bin niŋ suhupiɛlli n niŋ nimoo wori bi kali waa bi zaa nyɛla bin piri namda sabila bi napɔna ni ka bi bɛ mɔri din kama nyɛ zaɣ vakaɣa ni ka bi dihi nachiinsi n yɛ nyingokoriti n ti pahi bansi nima salo nyɛla bin ko n giliba

Bipuɣunsi ayi nyɛla bin ʒi dundoŋ puuni bi ningbuni kama nyɛla zaɣ sabila ti pahi bi zabiri zaɣ sabila bipuɣunbili yino nyɛla ŋun ʒi kuɣu waɣanli zuɣu ka yino ʒi o joɣani ka o zaŋ afi tim o zuɣu ni

Kɔhimma ni damma shɛɛ paɣiba n ti pahi bipuɣinsi yɛla ban ziya ka pɔna yɛ din tamiya ka tuya yɛ din bɛ di puuni ka bi kaɣisiri tuya nim ŋɔ miya wɔɣinnli yɛla din ziyzka paɣi ba a nahi zɛ digbuni yino yɛla ŋuni mali nimdi ka yiɛ liiga zɛɛ.

Paɣasari bili ŋun kpaŋ o maŋ di kpaŋ maŋ pini nyɛla ŋun zaɣ bini ga o nyoɣu ti tabili o shee ka wuɣi o nuzaa boɣu ka bi zaŋ kpaŋmaŋ pini n tam o zuɣu ni ka doo nyɛ ŋun ʒi o nyaanga ka gbubi yɛduɣurigu

Teebuli karili zuɣu salo nyɛla bin ʒini ko n gili teebuli karili ŋo paɣa n nyɛ ŋun ʒi zuɣusaa mali alikalimi tiriti dikpuni piɛlli duu maa zuɣusaa silmiin kikaa nyɛla din yiliya salo maa nyɛla bipuɣunsi ti pahi bidibsi ka kundi nim mini nuchɛ bansi nyɛ din paya n ti pahi labtop nima